Bosana haa misomsinu! Bosanaaf haa yaannuu! haa kunuunsinu kunuunsuun gaariidha bosana yoo kunuunsine qilleensa gaarii argannaa bokkaa gahaa argannaa. rooba akka gaariitti nu rooba gaafa roobni nuu rooba immoo misooma keenya akka gaariitti deemsifna. qilleensa gaarii gaafa arganne ofii keenya fayyaadha naannoon keenya fayyaada, beelladooti keenya fayyaadha kanaaf.

Nyaataaf oolan kanneen akka miidhaa wantota akka miidha jedhame kan adda ba'uu danda'an nyaatonni gosa garaagaraatu jira. Isaan kana keessaatii nyaatonni nyaata dadhamanii biyya keenya keessitti beekaman kanneen akka boqqolloo, xaafii, baaqilaa, kotoree kana kana sirriitti beekun barbaachisaadha.

Jechuun waan kan biraa jechuu miti bineensa bakkee jechuun kan namaa wajjimmanna keessan jiraanne namoota wajjimmaa dhaganii kan en jiraanne beelladoota kan jedhama kanneen akka loonii kanneen akka harre re'oota hoolotadha miti warri kun immoo warra akkas ta'an ta'an warra bakkee jiraatanii jechuudhan.

siyaasa jechuu nibiyya keenya etiyoophiyaa keessatti waanta baratame dhafak keenya paartiin tokko namni siyaasaa tokko waa'ee biyyaa waaye naannoo waa'ee haal jiru jireenya hawwaasaa irratti qaama wittii walfalmayo tokko qabaate nama siyaasaa jedhamaanii nama seera beebujitua

Beeksisa, beeksisa jechuun wanta nama beeksisan tokko jechuudhaan akka namni yaadatee wanta tokko hojii irra olchuuf wanta nama yaadachisan fakkeenyaaf barataan tokko barnoota isaa xumuree hojii barbaacha irra jira yoo tahe beeksisa dubbisuu qabaanii beeksisni kaninni itti beeksifamu kanneen akka gaazexaa irratti miidiyaa irrattii fi wantoota sooshaal miidiyaataan hunduma isaaniirratti.

Dhaginaa gosa garaa garaatu jira fakkeenyaaf meeshaaliin miidhaginaa kan mormatti godhataman adda irra kan godhataman keessumaati shaamarran birattii shaamarran biyya keenya keessatti waanta beekamaan wantoota miidhaginaaf godhatamaniidha akka fakkeenya waanta mudhii iratti godhatamu waanta morma rratti godhatamu waanta rifeensa irratti godhatamuu fi wantoota garaa garaatu jira uffanni miidhaginaa jira meeshaaleen miidhaginaa mana keessatti fayyadaman.

Asitti immoo Itiyoophiyaa biyyi keenya bakkeewwan paarkii keessatti kan isheen qabdu bineensota biyya kan biraa keessattii hin argamne kanneen akka Niyaalaa, Jeedala diimtuu, warreen kana kana Itiyoophiyaa keessatti qofa warreen argaman qabdi waan ta'eef isaaniin kununsinee biyya keenyatti tuuristoonni akka dhufan gochuu qabna.

geejjibaafii konkolaataa geejjibni wantoota baay'eedhaan geejiba gosa sadiitu jiru. biyya keenya keessa geejjiba galaana irra geejjiba qilleensarraa fi geejiba lafa irraa jedhamu isaan keessatti konkolaataan ammoo kan inni itti ramadamu geejjiba lafa irraa dha. .konkolaataan kan hin gochuu danda'u deddeebisa uummataa namoonni bakkaa bakkatti qabachuun konkolaataatti jedhamu biyya keenya keessatti

Meeshaaleen waajjira keessatti itti fayyadamamuufi mana keessatti itti fayyadamaa adda addadha fakkeenyaaf. Meeshaalee waajjiraa kan jedhaman kanneen akka koompiyuteraa, deeskitooppii fi kan kana fakkaatan, teessoon mana hojii fi mana dhuunfaa tokko mitii. Kanaaf meeshaalee waajjiraa fi meeshaalee manaa jedhamanii kana addadda ba'an gaarummaan isaanii kanadha jechuudha.

Rakkoo jijjiirama qilleensaatiin rakkoon guddaan amma addunyaan keessa jirtuu baay'ee murteessaa fi ulfaataa wanteef jijjiirama qilleensaa itti sudhaafimmoo bosooni akkan inni hin mancaane gochuun bosona kunuunsun misoomsuun gaarii dha . Biqiloota dhaabu biqiloota dhaabaman immoo akkasaan guddataniif kunuusun murteessaa.

Kanaaf warreen kana kana kunuunsanii biyya keenyatti daawwattoonni gara biyya keenyaa dhufanii galiiwwan biyya keenyaaf akka argamsiisan gochuudha qabna. Kanaaf biyya keenya keessatti bineensota bsonaa fi bineensota bakkee galan kana sirnaan kunuunsuun adamsanii ajjeisuu irraa of eggachuun barbaachisaadha.

aachiisa bo'is beeksisaa jechuun ammoo biyya keenya keessatti fakkeenyaaf akka fakkeenyaa to'antan isinii fudhachuu barbaadu bor walgeetu jira yka torbee borii walgaetu jira yookan isiin jedhamete wanta sana nama yaadachiisuudhaaf beeksisa tokko barreessanii nama sanaaf erguu yookaas maxxansuu beeksinni kan inniti maxxanfamuu danda'u bakkee irratti wara-qaadhan barreeffame sooshyaal miidiyaa irratti miidiyaa waasaa rratti ta'uu danda'a wanteef

faayaa jechuun wantoota fakkeenyaaf wantota miidhaginaaf godhannu, wantoota miidhaginaaf itti fayyadamnu jechuudhaa. faayaan kanaadhaan faayaa jechuun walumaa galatti waantota miidhaginaaf godhannu morma keenya irra, uffata keenya irra mana keenya irra, konkolaataawwan keenya irra wantoota garaagaraa bakkee garaa garaatti itti fayyadamnu faayaa jadhamee beekama.

asa siyaasa jechuun biyya keenya etiyopiyaa keessatti wanta barata meelaanii siyaat ni daangaanniga bokkaataan isa waantoota garaa garaara hibsuu rindeenya siyaasa jechuu olumaa gala biyya keenya keessatti jalqabumarraa kaana yoo hibsuufkaan haalabiyyaa haala waasaa fi wantoota diina gidee rratti barroota ojjatanii siyaasa jeuun kanaara hiiga kan biraan kab

meeshaalee miidhaginaa gosa garaagaraatu jiru. mana keessatti illee bakkeettille arguu dandeenyaa. fakkeenyaaf meeshaalee miidhaginaa mana keessatti kan argaman teessumarra wantoota godhaman faayaan mormarra godhataman namni bakkeerra gaafa deemu bo'is gaafa safiru ammoo wantoonni mormasaa irratti godhata faayaa miidhaginaa wantoota miidhagginaaf oolan

muziqaan sammuu dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha muziqaan wantoota garaa garaaf ibsa muuziqaa yeroo gaddaa yeroo gammachuu yeroo jidhaa yeroo garaagaraatti muuziqaan miira namaa ibsuudhaan namaa barbaachisaan namni tokko miira dhiphuu miira gaddaa kessa yoo jiraate muuziqaa yoo dhaggeeffate sammuusa ni tasgabbaa'a.

konkolaataan qonnaa baay'eetu jira. konkolaataa qonnaa jechuu konkolaataa kan gaafa qonna qotamee jedhu qonnittiin sassaabamuu fi jalqaba gaafa qotamuuf jedhu kan ittin lafti qotamudha. kanaaf konkolaataa qonnaa kanatti yoo sirnaan fayadamne oomisha keenya dachaa gochuu dandeenya kanaaf konkolaataa qonnaatti haa fayyaadamnuun.

Meeshaale suppermaarkeetii: Meshaleen suppermaarkeetii bakka itti haala salphaadhaan bakka tokko deemne iddoo garaa garatti in sochoonee bakka tokkotti meeshaalee nyaataaf oolanii fi daa'imman kunuunsuuf wantoota oolan kanneen akka chokkoleetii, sukkaaraa, wantoota dhugaatii lallaafaa ta'anii bakka itti argannuu jechuudha.

Qonnaan bulaa jechuun naannoo oromiyaa keessatti akka barataa mala biyya keenya itiyoophiyaa keessatti parsantii 75 ol namni kanneen ittiin jiraatu hojii qonnaadhaani. Qonnaan bultoota jechuun hojii qonnaa irratti namoota bobba'an hojjetanii jechuudha. Qonni baadiyyaa fi qonni magaalaa akkuma jiru qonnan industirii illee ni jira.

Tajaajila fayyaa loonii: tajaajila fayyaa horii argachuudhaaf waanti nuti gochuu qabnu loon keenyaa, re'ootii keenya, hoolonni keenya, fayyaa isaanii eeguudhaaf waanti nuti gochuu qabnu, tajaajila fayyaa horiitti fayyadamuu qabna. Kana fayyadamuudhaafi immoo naannoo keenyatti kellaawwan fayyaa horii waan jiraniif isaaniitti sirnaan kunuunsinee haa fayyadamnu.

Midhaan nyaataa Itoophiyaa keessa heedduutu jiru. Isaan keessaa muraasni boqqoolloo, xaafii, qamadii fi kanneen kana fakkaatan biyya keenya keessa ballinaan argamu.

aaai tokko sagaraa garaatu jira akkuma beekamu biyya keenya itiyoopiyaan biyya ssabalammootaa wan taatee biyya keenya kana keessatti nyaa tokko sagaraa garaatu argama isaan keessaatti nyaata aadaa naanno leela naandoonitti addadda ta'an tura jiru isaan kana fayyadamuu ho'esmoo isaan kanatti sirnaan yoo fayyadamne dhakkan mitiidheenyummaa keenyaa fi maalummaan nyaata biyya kana keessaa biemmu gitu

Tajaajila bu'uraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun ammoo as irratti wantoota lama walitti fidamee kan as irratti jiru keessaatii waa'ee qinxaaboo kan jedhu san waantoota tokko tokkoon fireedhaan tokko tokko wantoota gurguramanii jechuudhaanii tajaajila bu'uraa jechuun immoo tajaajila bu'uraa hawwaasni argachuu qabu kannee mana barnootaa buufata fayyaa fi kan kana fakkaatan jechuu.

Kanaaf bosona haa kunuunsinu! Bosona kunuunsuun faayidaa inni qabu jijjiirama qilleensaa yeroo amma addunyaa rakkisaa jiru kana biyyi keenya akkattiin rakkanneedhaaf rooba ga'aa akka argannuuf rooba ga'aa yoo arganne immoo haala jijjiirama qilleensaan walqabatee roobni dhabamuun kan dhufu nu baraara waan ta'eef biyyi keenya ammoo biyyoota guddachaa jiran waan taateef sana irraatii of eeggachuudhaaf dirqama bosona kunuunsuun gaariidha.

Bosona misoomsun bu'aan innii qabu baay'eetu jira bosonni yoo misoomee qilleensaa gaariitu argama qilleensii nuti argannu misooma bosonaarraa waan argannuuf jechuudha. Sanirra darbee kan biraan immoo yeroodhaan waqtiidhaan bokkaan waan nuu roobu gaafa roobni nuu roobu immoo oomisha keenyaaf gaarii dhoqqootuudhaaf, oomishuudhaaf bay'ee barbaachisaa kanaaf bosoona misoomsun gaariidha.

Miidiyaa hawaasa, miidiyaan hawwaasaa gosa garaagaratu jira akkuma miidiyaan hawwaasaa baay'etuu fi miidhaansaas bu'aanisaas baay'eedha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti miidiyaan hawwaasaa gosa garaagara jira akka fakkeenyaatti tiiktookii, feesbuukii, istaagiraamii, teelegiraamii fi iimoo kanneen kana miidiyaa hawwaasaa jedhamu.

Kopheewwan jechuun kophee wanta namni miilasaatti godhatudha. Kopheen gosa garaa garaadha. kopheen gogaa irraa hojjetamu akkasumas kopheen pilaastika iraa hojjatamus jira. Kanaaf kopheen gosa garaa garaatu jira. Biyya keenya keessatti immoo kopheen miidhagaa fi baay'ee jaalatamoo ta'anii biyya keenya keessatti kan beekaman kophee gogaa irraa hojjetamu.

Kanaaf wantoota nyaataanuuf oolan adda baasnee beekun barbaachisaadha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti wantoota nyaataaf oolan gosti midhaan nyaataa gosa garaa garaatu jira naannodha naannootti nyaanni aadaa gosa garaa garaatu wanta jiraniif isaan kan adda baasuudhaa qabnaa jechuudha. Fakkeenyaa fi naannoo Oroomiyaa keessatti gosti nyaataa hedduun beekamaa ta'e hedduudha.

Biyya keenya keessatti bakka tokko tokkotti bineensata bosonaa keessa galan adamsanii foonsaanii nyaachuudhaaf kan itti fayyadamann jiru. Isaan kana osoo akka isaan hin ajjiisneef akka isaan hin adamsineef akka isaan kunumsaniidhaaf namoota gocha akkanaa irratti hirmaatan gara seeraatti dhi'eessuun gaariidha. Dhaabbata kununsa bosonaa waanna jiru isaan birati waan ta'eef.

Giddugala bashannanaa jechuun bakkatti namni bashannanu, bakkatti namni sammusaa firii godhatu jechuudhaanii bakkatti namni sammuu saatiif wanta gaarii itti yaaduu jechuudha. Bakka bashannanaa jechuun bakka biqilootaan marfamee kunuunfame qilleensi isaa gaarii kan. namati tolu kan nama hawwatu jechuudha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan, konkolaataan geejjibaaf kan ooludha geejjiba jechuun garuu wantoota garaa garaa jira geejjiba galaanarraa geejiba qilleensa irraa fi geejjiba lafarraa jedhamii wantoota adda addaatu jiru. Isaan keessaati konkolaataan geejjiba lafaa irraatti warra ramadamaniin akka fakkeenyaatti kan isinii filadhu yoo ta'an geejjiba qilleensa irra warri jedhaman immoo kanneen akka xiyyaaraa fi warri galaanarra jedhaman immoo dooniiwwan jechudha.

Kitaabotaa fi marsariitiiwwan gaazeexaawwan kitaabota jechuun kitaabileen kan barreeffaman kitaaba barnootaaf kitaabileen barreeffama biyya keenya Itiyoophiyaa keessatti baay'inaan argamu. Kitaabota yoo dubbisne seenaa fi maalummaa biyya keenyaa eenyummaa biyya keenyaa baruu dandeenya. Gaazeexaawwani immoo wanta yeroo muraasaaf turuu danda'anii dha. Yoo sirnaan kabamne kitaabni garuu gaazexaawwan irra tokko ishee warra yeroo dheeraa turuu danda'anidha jechudha.

Beeksisa jechuun yaadachiisuu jechuudha. Wanta tokko yaadachiisuu. Beeksisni kan inni itti argamu bakkeewwan hojiin itti dorgomamu. Barataan tokko dorgomii barbaachaaf yookiis hojii barbaachaaf kan deemu yoo ta'e beeksisni kan itti maxxanfamu bakkee inni itti laxxafamu barbaadee beeksisa sana dubbisee beeksisa sana erga dubbisee booda immoo hojii tokko dorgoma.

bineensonni bakkee keessa jiraatan kanneen akka waraabessaa qerreensaa, leencaa kanaa fi kanneen kana fakkaatan bineensota bakkee jedhamu. warri mana nama wajjiin jiraatan immoo bineensota osoo hin taane beelladoota jedhamu. isaan kan adda baasuun barbaachisaadha.

Hawwaasa fi maatii hawwaasaa. hawwaasni warra naannoo kanni keenya irra jiraatanidha. Maatiin immoo maatii waliin jiraannu mana tokko keessa kan wajjiin jiraannu jechuudha. fakkeenyaaf abbaa, haadha, obboleessa, obboleettii fi nama dabalata mana keessa waliin jiraannu ijoollee jechuudha, isaan kuni maatii jedhamu. Namoonni naannoo keenya irra jiraatan immoo hawwaasa jedhamu.

Qonna jechuun namni tokko qotee bulaan tokko lafa qotee wantoota lafa sanarraa argatu gabaaf dhiyeessee ittiin maatiisaa jiraachifataa

Kanaafuu nuti immoo bosona haa kunuunsinu. isa dhaabbate haa kunuunsinu akka biqilaan hin muramne walii walii keenya haa eegnu bosona kunuunsuun bu'aan isaa dhaloota boorii f dhaloota amma jiru qilleensa gaahaa akka argatu fayyaas ta'uudhaaf dirqama barbaachisa.

geejjiba jechuun geejjiba gosa garaa garaatu jira isaanis geejjiba tuurizimii fi immigireeshinii jedhamu. Kana jechuun immigireeshiniin bakka itti biyya keenya keessatti lammiileen keenya gara biyyoota biraa deemuudhaaf paaspoortiitti baafachuuf deman. Tuurizimiin immoo bakkoota hawwata tuurizimii daawwannaadhaaf biyya keenya keessatti oolanin geejjibamuu wantoota bakkeen kana ga'uudhaaf ittiin sochoonu jechudha.

Meeshaalee adda addaa Meeshaalee , adda addaa jechuun akkuma asirratti jiru meeshaan kutaa adda addaatu jira. meeshaaleen nyaataa meeshaaleen jireenya ittiin jiraachuuf ta'u meeshaaleen waajjiraa meeshaaleen garaa garaatu jiru. Isaan kun ammoo walumaa galli isaanii meeshaalee adda addaa jira. meeshaalee adda addaa jechuun wanta baay'ee jechudha wanta walitti qabaman adda addummaa kan qabanii.

kuduraa fi muduraaleen wantoota dhala namaatiif barbaachisuu fi murteessoo ta'aniidha. Dhalli namaa kuduraaleef muduraalee yoo soorate yookaas yoon yaada fayyummaansa baay'ee barbaachisaadha. Kuduraalee fi muduraalee kan jedhaman kanneen akka muuzii, maangoo, burtukaanaa, paapayyaa fi loomii wantoota kana jechuudha.

Kanaaf biyya keenya keessatti kan argamu bineensota bosonaa, bisineensota caakka keessa jiraatan kana sirnaan haa kunuunsinu! Haa eegnu! miidhama isaanii kunuunsu qabnaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf sirriitti kunuunsaa! Eegaa! Hin ajjeesinaa! Hin adamsiinaa!

bineensota manaafi yaalaa bineensi mana keessan galu silumayyuu bineensa jechuun fakkeenya warra namatti madaqaniin jiraanni gessuudhaani bineensota manaa kan jiraman immoo warroota akka adurree, saareenfaa bineensota manaa jedhamu kanaan alla bineenso inni warra bakkee giranimmu warra namaa wajjiin jiraachuun hindeenya warra bakkee keessa jiaatan jechudha

nyaata jechuun waanta beekamaa lubbuun keenya teessatti namoo osoon nyaatiin jiraachuu hin danda'u. Otoon sooratiin jiraachuu hin danda'u kanaaf nyaata jechuun wolumaagala wanta nyaannu fi ittiin jiraannu madda jireenya keenya jechudha. Kanaaf nyaata sirnaan qulqullina isaa eegne nyaachuun barbaachisaadha.

Kaanaaf kuduraalee fi muduraalee sirnan soorachuun gaariidha. Daa'immanif baa'yee barbaachisaadha, namoota dhukkuba qabaniif illee barbaachisaadha. Kuduraaleefi muduraalee soorachuun dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba kalee ,garaachaa fi dhukkuboota garaagara irralee waan nama fayyisuf fayyadamuun n gaariidhaas isinin jechuun barbaada kuduraalee fi muduraalee naannoo keenyatti argaman haa fayyadamanuu.

Wanti nurraa eegamu bosona kunuunsuudha. Boosona kunuunsuun immoo hiika kan biraa hin qabu. Kunuunsuu jechuun biqilaa dhaabuudhaa, isa dhaabbate immoo akka inni guddatu gochuudha. Yeroodhaan bishaan akka argatu gochuudha. Bu'aan isaanmmoo numa fayyadaa. Roobni gahaan yeroodhaan akka roobu hoongeen biyya keenyatti akka hin uumamne, jijjiiramni qilleensa akka hin uumamne waan godhuf.

biqiloota biqiloonni waantoota baay'ee barbaachisoo fi murtessoodha dhala namaatifiis bineensota bakkeedhafiis biqiloota irraati ni sooratama qilleensa gaarii akka argannuuf nu barbaachisa biqqiloonni nyaataaf olanii fi biqiloonni gaaddisaaf olan biqqiloonni yoo jiraatan rooba ga'aa arganna kanaaf biqilaa kunuusun barbaachisaaa

Hojii jechuun namni wanta hojjetu hundumti hojiidha, barataadhaaf hojiidhaanii namu qonnaa qotuuf qonni hojiidha barataa baratuuf barsiisaadhaaf barsiisuun hojiidha. Barataafis akkasuma barachuun hojiidha nama daldaluuf daldalli hojiidhaanii. Wantooti hojjetamu kamiiyyuu namni wanta hojjetu itti amanii hojjetu hundumtuu isaaf hojiidha jedhe hojjeta.

maashinota. maashinooti gosa garaa garaatu jira maashiniin gosa baay'eetu jira. biyya keenya keessa illee biyyoota keenyaan ala illee gaa'uu warumaa gara maashinii jechuun ka fakkeenyaatti kan isanii furadha yoota maashinii mana keessattitti fayyadamnu kanneen ittiin bunnidaakamuu kanneen ittiin bunnidanfuu maashiniin jedha

qonna jechuun qonni biyya keenya keessatti akkuma beekamu qonnaa jechuun namoota lafa qotanii jiraatanii jechuudha. kana jechuun ammoo qonni gosa garaa garaatu jira. namoonni qonnaa qotan wantaa akkami qotu kan jedhamuuf ammoo namoonni qonnaa qotan boqqolloo, xaafii fi buna dhaabuunis qonna jedhama.

beeksisaa beeksisni waantoota salphaatti waanta tokko bakka tokkotti argachuu dandeenyuf akka fakkeenyaatti biyya keenya itiyophiyaa kessatti waanta lijinii firachuu bira duda'uu balataan tokko sadarkaa birnota olaanoo yuuniversitii irraatii digiriiraanissa ta'u maastarsi'aa dambifamee gaafa ba'u wantota hojjechuu barbaadu beeksisa akka argatuufi wantoota maxxaanfamanii jechuu da

Daldalaan wantoota gabaatti kan gurguratu jechuudha. Gabaan immoo daldalaa irraa warra bitudhaa yoo gabaan jiraatedha daldalaan kan nnii daldalachuu danda'u. Daldalaan yoo jiraatedha. Gabaan immoo kan inni jiraachuu danda'u wanta warra waliin hojjate warra waliin milkaa'uu danda'u lamaan isaaniiyuu jechuudha.

Oomishaalee suuppermaarkeetii: oomishaalee suuppermaarketii jechuun bakka salphaatti wantoota nyaataaf oolanii fi wantoota uffataaf oolan bakka salphaatti iddoo tokkotti wal duukaa itti argatamu jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenya Itoopiyaa keessatti suppermaarkeetiwwan keessatti wantoota nyaataaf oolanii fi wantoota uffataaf oolan, daa'immaniif kan oolan bakka tokkotti bakkatti argannu jechuudha.

arkiteekcherii fi ijaarsa jechuun arkiteekcheriin wantoota ijaaraman wantoota lafa irratti mul'achuu danda'an sana fakkii isaatiin kan agarsiisuu jechuudha. Ijaarsa jechuun immoo warra ijaaree wanta sana lafa irratti akka mul'atu gochuu danda'anii jechuudha kanaaf arkiteekcherii fi ijaarsi wal duukaa adeemu jechuudha.

Mana jechuun kanama hundumti keenya beennu kan keessa jiraannuu jechuudha mana jireenyaa jechuunis akkasumaadha mana jireenyaa fi manni garaa garummaa isaan qaban mana jechuun wantootti keessa jiraatama hundumtiiyyuu mana jedhama garuu mana jireenyaa jechuun ammoo mana namni dhuunfaan ofii isaatii namni keessa galuu jechuudha kanaaf manaa fi manni garaa garuu mana inni qabu kan namni keessa jiraatu mana jireenyaa jedhama kanaana kan wantooti beelladoonni wantootin lubbu qabeyyin kan biraan keessa jiraatan immoo yoo mana jedhama.

qoricha aadaa, qoricha aadaa jechuun ani baay'eesaa isinii ibsuu hin danda'u isin hin gorsulleedha garuu qorichin aadaa nii jira qoricha aadaa kan jedhamu waggootaa dura osoo manni qorichaa akka ammaatti manni yaalan babal'atiin hawwaasni keenya kanatti fayyadhamaa tola qorichootaa adda adda garuu yeroo ammaa kaa qoricha aadaa hin gorsu.

Gosti nyaataa biyya keenya Itoophiyaa kessatti beekkamu gosa nyaata garaa garaatu jira. Nyaata ammayyaadhaa fi nyaata aadaatu jira fakkeenyaaf naanoo Oroomyaa keessatti godinaa godinatti nyaatoleen aadaa gosa garaa garaatu jiru. Fakkeenya akka naannoo wallaggaatti nyaata aadaa kan isinii furadhu yoo ta'e caccaabsaa cumboo fi haancooteen nyaata aadaa wallaggaa beekamaadha.

hojiin qonnaa hojii jajjabeeffamuu qabudha. jireenya namaa jijjiiruu keessatti gaheen hojiin qonnaa qabu baay'ee olaanaa fi murteessaa dha. qonni yoo hin jiraanne jireenyi magaalaa fi baadiyyaa baay'ee wal caala. namni kamiyyuu kan inni jiraachuu danda'u, kan oomishuu danda'u, yoo qonni jiraatedha. yoo ooomishame malee namni immoo waan nyaatu hin qabu.

bineensota manaa fi ala kanneen jedhamani dabaasanii beekuun barbaachisaadhaani sadarkaa barnootaa sadarkaa jarqabaa irrattidha. waantoota akkanaa kan baratamu biyya keenya itiyoopiyaa keessatti kanaa fi bineensota manaa kan jedhamanii kanneen akka adurree saareefaadhaa warri bineensota alaa jedhamanii immoo warra nama wajin madaqanii hin jiraanne jechudha. warra mana keessa hin gallee jechudha

Hojii jechuun wantoota garaagara namni waan hojjetu hundumaa irrattiiyyuu kan inni dalaguu dalagaan isaa hojii jedhamee waamama. Hojiin akka fakkeenyaatti namni wanta hojjetu hundumaa isaa irratti fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa kan jedhamu namni tokko mootummaadhaaf yoo kan hojjetu ta'e hojjetaa jedhama.

giddugalli bashannanaa bakka itti namoonnu walga'anii haali qilleensaisaa gaariidhaaf taa'ulhaaf namatitol boqochauaaf namatito namni gaafa ripinajeessa jiru qubaa isaatti bakka bashan nanaadeemi sammuu saa tasgabdeefsudhaaf wantan itti fayyadamu bakka basshan nanaara bakki bashannanaa dhala namaa baay'ee barbaachisaadha

Hooggantoota beekamoo kan jedhaman namoota hooggansa irra jiran fakkeenyaaf akka addunyaattii fi akka biyya keenyaatti hooggansoota kan jedhaman akka fakkeenyaatti kan isinii furadhu yoota'e naannoo Oromiyaa keessa hoogganaa ways pirezidaantiin mootumma naannoo Oromiyaa kan biyya bulchaa jiru Abiyyi Ahimadillee akkanuma akka addunyaatti ways immoo biyya bakkeetti akka fakkeenya xiqanii siraa furadhu yoo jiraate immoo pirezidaantiin Ameerikaa yeroo ammaa Doonaald Tiraamp hooggantoota jedhama.

Ogummaa fi aadaa, aadaa fi ogummaan garaa garummaa qabu ogummaan namni ogummaa qabu jedhamu tokko barataan cimaan tokko ogeessadha kan jedhamu akka fakkeenyaaf ogeessa fayyaa jechuu in jira ogeessi fayyaa namaa fi ogeessi fayyaa beelladaa adda addadha. Kanaaf ogeessa jechuun nama beekumsa qabu fi nama dandeettii waan tokko hojjehuu qabuu jechuudha. Isa kan adda baasanii beekuun immoo barbaachisa.

hoogantoota beekama hojjechuun biyya keenya etiyopiyaa geessatti hooggantoonni biyyakamoonni jiru sadarkaa fedaraalaa fi sadarkaa naannutti akkasuma sadarkaa addunyaattis hoogantoota beekama hojjechuun ni jiru akka fakkeenyaatti biya keenya etiyoopiyaa geessatti ooggantoota beekama hojjechuun namoota angoolaanaa qabanii fi sadarkaa olaana rajiranii jechuun akka fakkeenyaatti dooktara biyyaa himad naannoo roomiyaatti ammoo obboshimalla sabdiisa

Barnoota jechuun barumsi wanta beekumsaaf barannuu fi waanta itti fayyadamnudha. Barumsi biyya keenya geessatti namni kamiyyuu barachuu qabaa. Barumsi hundee beekumsaati, hundee guddinaati, barumsi hundee ittin of jijjirru waan ta'eef namni haa baratu jechuun barbaadas irratti yoo barnoota hin baranne namnuu beekumsaa hin qabu jiraachuudhaaf illee wabii hin qabu waan ta'eef namnii haa baratu.

an nuti bosanoo konoon suu irraa argannu mancaiinsa bosonaa irraati miidhaa malee bu'aan argannuun mibu'aan nuti argannun mojjichiirama killeensaa yeroo amma addunyaa rakkisaa jiru kan damdamachuu iraaf darqama bosanoo konoon suu raa kamnu bosano kunoun suun roobagaa akka argannuunn anajechu

hojii namni wantao hojjetu hundumaataa irratti hojii jedhama walumaa galatti barataan tokko barumseisaa hojiidha isaaf barsiisa laafiii akkasuma barsiisuun hojii nama qonnaa qotuuf qorne hojii isaadhaan walumaa gala namoonni wantaa hojjetan hundumaaisaa iyyuu hojii jedhame waamau

Bosonaa misoomsu jechuun kan inni ittiin beekamu jalqabbii irratti akkuma beekamu bosonaa misoomsu jechuun maal jechuudha kan jedhudha. Bosona misoomsuun bosona kunuunsuudhaan biqilaa dhaabame akkani bishaan gahaa argatu gochuu fi biqiloota dhaabame sana kunuunsu muranii balleessuu irraa jechuudha.

Ogummaa fi aadaa, ogummaani wantoota baratamuu danda'aniidha. Aadaan immoo wanta hawwaasa namoota yeroo hedduu turan irraatti dhalootaa dhalootatti waanta dharbu jechuudha. Fakkeenyaaf sabni tokko aadaa qaba sabni aadaa qabu tokko ogummaa qaba namni ogummaa qabu immoo aadaa qabaan nama gaafa taatee jiraattu wantoota kana lamaan qabdaa jechuudha.

ispoortii, ispoortiin jaalala jedhama biyya kenya keessatti ispoortiin jaalala biyyoota addunyaarra jiran keessaa gosoota ispoortii gosa garaa garaatu jira fakkeenyaaf kubbaa miilaa kubbaa harkaa baaskeet boolii kan jedhamanii fi darbannaa eeboo gosoota garaa garaatu jiru biyya keenya keessatti illee ispoortii aadaa fi ispoortii ammayaa jedhamee wanti beekamuu baay'eetu jira.

Jijjirramni qilleensaa addunyaan itti rakkachaa jirtuun biyyi keenya illee baay'ee rakkachaa turte. Waggoota muraasa duraa yookaan yaadatamu ta'e naannoo booranaatti sababa jijjiirama qilleensaatiin hoongeen kan inni ummata baay'ee miidhaa ture sun immoo baay'ee ummata keenya miidheera loowwan horiiwwan baay'ee isaanii akka isaan du'an godheera. sana baraaruudhaaf bosana kunuunsuun gaariidha.

Maashinoota, maashinoonni gosa garaagaraatu jira. Maashinni konkolaataan jiraa, maashinni lafa qotu ni jira, maashinni mana ijaaru jira, maashinoota gosa garaagaraatu jiru. Maashinoota kan ammoo of eeggannaan itti fayyadamuudha. Maashinootatti yoo of eeggannaan hin fayyadamu qaama keenya hir'uu gachuu danda'u. Wantoota miidhaa geessaniis qabaachuu danda'u wan ta'eef akkuma bu'aan isaanii wantoota samii dhageessan jiru wanteef maashinootatti sirnaan eegumsaan fayyadamuu qabna.

Bosona haa kunuunsinu haa misoomsinu. misoomni bosonaa baay'ee nu barbaachisa baay'ee nu fayyada .Rakkoo qilleensa addunyaa namni ittiin rakkachaa jirtu furuudhaaf bosona kunuunsun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf bosona haa kunuunfamuu haa misoomuu siniin jechuu nan barbaada.

Hawaasaafi maatii, hawaasaafi maatii jechuun maatiin kan keenya akka fakkeenyaatti maatiin obboleessa , abbaa, haadhaa, abbaa fi obboleettii wantoota kana kana isaan maatii jedhamu . Naannoo keenya irra kan waliin jiraannu hawaasan immoo hawaasa jedhamanii waamamu. Kanaaf hawwaasaa fi maatiin garaagarummaan isaanii kana.

Seera kabachisiiisaa kan jedhamu biyya keenya Itiyoophiyaa keessatti qaamoleen seeraa jiru. Kanneen akka poolisii milishaa fi kanneen kana fakkaatan baay'eetu jiru. Poolisonni poolisiin idiilees jiru. Poolisoonni amma naannoo Itiyoophiyaa keessatti kan beekaman qaamoleen seera kabachiisan raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, poolisii naannolee kan jedhamanis adda ba'anii jiru.

Midhaan nyaataa jechuun gosa nyaataa jechuun gosa nyaataa gara keenyatti argamu fakkenya biyya keenya keessatti kan argamu wantoota nyaataaf tolanii qotee bulaa irraa kan argamanfi naannoo keenyatti kan argaman kan soorataaf oolanii wantoota akkam jechuura kanaaf isaan kana ammoo beekuun barbaachisaa. wantoota akkamii kan soorataaf oolan jedhame?

Barumsa barachuun bu'aan inni nuuf qabu; fayyummaa keenya eeguudhaaf, maalummaa keenya beekuudhaaf, saba keenya beekuuf, aadaa keenya beekuuf, biyya keenya beekuudhaaf, mirgaaf dirqama keenya beekuuf, nama baratetu kana hunda beeka. kanaaf barachuu dirqama osoo hin taanee itti yaadnee barachuun faayidaansaa numaaf.

Kopheewwan wan wanti jedhu wantoota baay'ina ibsu garuu koophee gaafa jedhamu immoo koopheen waanta miilatti godhatamudhaa. Miilatti kan kaawwannee deemnu kun koophee jedhama. Koopheen immoo wantoota garaaraa irraa hojjetama. caarqi irraan hojjetama. koopheen miidhagaadha jedhamee biyya keenya keessatti beekamu garuu koophee gogaa irraa hojjetamudha.

Kitaabaa, maastariitii fi gaazixawwan jechuun amma warreen kunii bakka itti wantoota dubbifamanii irratti arganna wanta'ef isaan kana kan itti fayyadamna wantoota dubbisaama oolan kanneen akka gaazixaa kan fayyadamnu ammoo wantoota beekisa irratti uummati hanfamuuf baay'een biyyaa yeroo dheeraa wantoota turuu danda'aniidha. Kanaaf warra fayyadamanii salphaatti wantooti barbaadan argachu dandeenya jechuudha.